Namibia osho oshilongo shoka shayambwekwa niinamwenyo yayoolokathana. Iinamwenyo mbyoka ohayi kala mEtosha na inayuuthwa okukala pokati kaantu oshoka oyanika oshiponga. Iinamwenyo ongaashi oonduli, oondjamba, oonkoshi, uumenye nosho tu. Iinamwenyo mbyoka ohayi eta uuwanawa owundji moshilongo shetu, oshoka aantu, aataleli po ohaya vulu okuza kondje yiilongo ta ye ya okutalela po Etosha, na ohaya gandja oshimaliwa uuna yahala okuli talela po.

Komahala hono ku na oondundu kaku na sha lela iimeno oyindji. Oku na ashike uumeno uushona. Ihaku mene iimeno oyindji, molwaashono evi omamanya gowala, onkene iimeno otayi piti mo nuudhigu.

Moondoolopa odhindji unene tuu ndjono dhokuushimba , omatungo oga tungwa ga londathana nelalakano opo aantu mbaka yakwate nawa ehala yavule wo oku ka tungapo iinima yimwe mbyoka tayi ka pumbiwa okutunga komeho.

Oondjuhwa unene tuu dhono oonkiintu odhapumbwa okupewa iikulya yagwana, dho odhapumbwa okupewa iipeta yomayi oshoka omuna ovitamine hayi koleke omayi ngoka tadhi ka vala.

Namibia oshilongo sha yambekwa noonkondo, oshilongo shina oondundu, shina efuta noshowo. Aantu haya zi kondje yiilongo ohaye ya moNamibia, opo ya tale oondundu nkene dha shitikika.

Muundama woohi ohamukala tamu kuthwa omeya ngono ga ningamo ethimbo, etamu tulwa gamwe omape. Elalakano, oku kaleka oohi dhili muundjolowele.

Moondundu ohamu vulu oku adhika omahala ngono gena omeya, nomeya ngano ohaya vulu oku ga longitha okutekela iimeno yawo uuna kaa kuna omvula ya gwana nawa, no kaye wete omeya ohaya ka konga mpoka puna omeya, opo ye ye yega longithe ya tekele iimeno yawo.

Oondama dhimwe dhoka aanafaalama haya longitha okumuna oohi dhawo odhina ominino dho kutula mo omeya dho odhina wo ominino dho kukutha mo omeya ngoka gakaka.

MoNamibia omuna iimeno yimwe mbyono yi li yapumba noonkondo, iimeno mbino oha yi kala unene moombuga, ngaashi o (welwitchia). Iimeno mbino ngele ya monika, oha yi kwatwa nawa no ha yi tulwa pegala lya gamenwa oshoka ota yi vulu okweeta aapashiyoni.

MEtosha omuna omadhiya mpoka hapu nuwa kiinamwenyo, aapashiyoni ngele taya talelepo Etosha ohaya yi unene pooha nomadhiya ngoka opo uuna iinamwneyo tayiya yinwe, yo taye yi tala nawa.

Aantubyamwe mbono ya hala okumuna oohi ndele kayena omahala omanene mpono taya vulu okutunga uundama wokumuna oohi dhawo, ohaya vulu ashike okulongitha oombaki dhoka oonene e taya tula mo omeya.

Muuyuni, omuna iikwamawawa oyindji. Opuna iikwamawawa mbyono hayi tekulwa momagumbo ngaashi oondjuhwa noonkanga. Opuna wo iikwamawawa mbyono ihayi tekulwa megumbo ngaashi uudhila, oonguti niikwawo yilwe.

Monale aanafaalama ngele yahala okuyelekanitha omavi goomikunino yawo mpoka yahala okukuna okwali haya longitha uuyalaka, taya yalaka noonyala ashike mongaashingeyi opwandulukwa omambakumbaku ngoka omuntu tavulu okulilongitha lyithikithe pamwe evi.

Onduli oshinamwenyo oshile noonkondo. Oshinamwenyo shina omagulu omale nosho wo nothingo onde, othingo ndjika onde ohayi shikwathele opo yivule okulya omafo ngoka gokondungo yomiti.

Momagumbo getu goshiwambo aantu oya itayela kutya uuna ondjuhwa yatendula, oyina okupewa oomuma opo uuyuhwena wuninge omakondombolo, ngele megumbo kamunasha omakondombolo ogendji.

Aantu mbono yena iikunino yiikwamboga ihaya landitha ashike koositola dhopa wumwene ashike ohaya landitha woo koosikola dhepangelo noshowo oosikola dhopa wumwene ndhono dhina omihandjo.

Aantu yamwe oyena oohi dhawo dhoku monikitha nawa momagumbo gawo oohi ndhino ohadhi monika nawa, dhina omalwaala ga yoolokathana. Oohi ndhino ihadhi liwa.

Aantu oyapumbwa okulya iiyimati oyindji noyagwana nawa oshoka uuna omuntu hali iiyimati olutu lwe ohalukala luna uundjolowele taluvulu okukondjitha omikithi dha yoolokathana.

Omashina ngono aantu haya longitha mongashingeyi okukuna iimeno nosho wo iikwamboga, ohaga kunwa iimeno oyindji. Iimeno mbino ohayi kala yina uundjolowele oshoka momashina muno ihamu yi uupuka yo ihayi lika kuudhila.

Opu na yamwe yomaakwashigwana kaa yeshi kutya omiti odha simana shike. Onkene aakwashigwana oya pumbwa oku pewa elongo lya gwana nawa kutya omiti odha simana oshoka ohadhi tupe ominzile, dho ohadhi tupe wo ombepo ndjoka hatu fudhile mo.

Onkwandambi odha simana noonkondo, momuthigululwakalo gwaAwambo omu na ezimo limwe haku tiwa ezimo lyaakwanangombe, aakwananangombe mbano oha yiitanga nee taya ti; "Otse oonekondo lyaha mOshana, mpadhi yaha meyalala.

Eshito lyaKalunga ekumithi noonkondo. Uudhila ihawu longo momapya wo kawuna iigadhi ihe ihawu lala nondjala ohawu kakonga iikulya yawo momapya ethimbo lyiilya nongele iilya yakuka ohawu kongo uupethupethu wawo mboka tawuli.

Aantu mbono hayankwata oohi unene tuu mbono haya kwata momatale noshowo miishana ohaya dhike iiti yili iyali hono haya mangele onenete ndjono tayabkwatitha oohi , nomukalo nguno ohagu ya kwathele opo ya kwate oohi nuupu.

Momamanya ngoka goondundu ohamu vulu wo okuhongwa iinima mbyono hayi tulwa unene moofulula haku tiwa uutalalesa melaka lyo shi taakumi, wa hongwa nawa nomashina.

Opu na omahala gamwe gomainyanyudho mpono hapu kala pwa kunwa omiti omiwanawa, noshowo okangwena ka ziza nawa. Ohapu kala wo puna iipundi mpono omuntu to vulu okukutumba, noshowo uundama wokuyoga uuna omuntu wu uvite uupyu.

Ope na aantu yamwe ya shitwa ye hole okutala uushitwe. Opu na omahala gamwe ngono geli po ga tungwa nenge ga dhikwa momeya, mpono omuntu ta vulu okukutumba e ta kala a tala omeya nkene taga inyenge.

Moshilandopangelo shaNamibia omuna omatungo ogendji ga tungwa nawa. Omuna omatungo ga londathana opo ga kwate nawa ehala yo aantu yamwe ya vule wo okumona oompito dhokutunga omahala gawo.

Oohi odha pumbwa oku kala tadhi pewa iikulya ngele dhi li muundama mo, oshoka ngele tadhi pewa iikulya otadhi vulu oku kala dhina uundjolowele dho otadhi wo okuvala oohi ondhindji.

Ompinda oshinamwenyo shasimana unene moNamibia, oshinamweno shino ohashi adhika mEtosha lyiinamwenyo nosha gamwenwa nookondo, omayego gasho ngele owa adhika nago otoyi modholongo.

Aanamapya ohaya longitha omukalo ngoka gokuthiga po oofola dha siluka, opo ngele omvula yaloko unene omeya ga tengele mo. Ohashi kwathele iilya yo koke nawa.

Ompugulu oshinamwenyo shanika oshipongo noonkondo. Iinamwenyo mbino manga ina yi tulwa megameno, ota ku hokololwa kutya ompugulu ngele oye ku adha kwali nenge weyi hindi, otayi kutsu e tayi kutula pokati kooniga dhawo na oto zipo nuudhigu.

Mombuga ohamu adhika ashike iimeno iishona, unene tuu mbyono kaayina omafo, ngaashi omandombo nosho wo oshimeno sho welwitschia shono hashi vulu oku kala nomwenyo ethimbo ele inaashi mona omeya.

Moondoolopa dhimwe dhomoNamibia ngaashi Ongwediva nOndangwa, ohamu kala omaulikilo giipindi gokomumvo, hamu adhika iipindi ya yoolokathana naantu mbono haya kunu iimeno omo woo haya kala taya ulike nokulanditha iipindi yawo.

Onkanga nayo oyi li mongundu yiikwamawawa, nayo oha yi vulu oku kala oshitekulwa namwenyo shomegumbo, no ha yi tekuliwa obyama yawo nosho wo oku landithwa aantu yi imonene iiyemo.

Monale aantu shi kwali ha ya ehama, ka kwa li ha ya falwa kiipangelo, oshoka iipangelo ka ya lipo, oya li yili kokule. Aantu ngaashi okuku, okwa li ne ha ya yi moshiheke yaka konge iihwa nenge iigwanga mbyono ha yi vulu okupanga omikithi ndho.

Uuyuhwena owa pumbwa oku pewa iikulya ya gwana nawa opo wu vule okukoka wuna uundjolowele owa pumbwa wo okukalekwa pehala mpono puna uupyu wa gwana nawa opo wu se uutalala.

Oshimbombo osho othimba yina ongodhi momuthigululwakalo gwaawambo. Aantu ngele taya teleke iimbombo ohaye yi hukulile miiyaha momahoka ohaga hukililwa momatiti nenge momatemba.

Aanafaalama mbono haya munu oohi oya pumbwa lela okukala yi itula mo miilonga yawo opo ya vule wo okukala yazala iikutu mbyono tayi yagamene uuna nenge okwa gupo okwa zala ekoko lyokugamena omutse gwe noshowo omanyala goku mugamena koonyala.

Aanafaalama oya pumbwa okutseya kutya oondjuhwa odha pumbwa iikulya yagwana nawa. Oondjuhwa ndhoka oonkiintu ngele odhapewa iikulya yagwana, ohadhi vala omayi ogendji nawa.

Aanafaalama mbono ya kuna iimeno yawo nenge iikwamboga yawo momashina ngono goku kuna iimeno, ngele ya adha okutewa, ihaya longitha oonyala ihe ohaya longitha omashina gokuteya opo ya teye ko iilikolomwa mbyo.

Uuna omuntu tamunu oohi, iha dhiyi ashike mokandama nkene dhayilemo, ashike ohadhi kala tadhi pewelwamo iikulya, oshoka ngele itadhi pewa iikulya otadhi silemo ondjala dho dhikale kadhina uundjolo wele.

Ope na omavi gamwe ka geshi omawanawa no ku kuna iimeno. Shino inashi teya aanafalama omukumo, ihe aantu mbono aanongononi oya nduluka po omashina ngono haya vulu okulongitha opo ya kune iimeno.

Moondundu ohamu adhika ashike uumeno uushonashona, tawu yalulwa. Omwiidhi ngono hagu adhika moondundu, ohagu kala tagu monika gwa kukuta, oshoka ohamu ningi ethimbo olindji inaamu lokwa.

Aanafalama ohaya vulu wo okukuthamo iyagaya mbyoka yewete yili muundama wawo womeya taya longitha oshiti nenge oshitenda hoka kwamangelwa onete , okanete okashona hono tavulu okukuthamo iiyagaya .

Monale uuhilili owali owala hawu mene piituntu momapya, ashike mongaashingeyi opu na omashina ngono aantu haa longitha okukuna uuhilili womaludhi nomaludhi.

Aamuni yoohi oya pumbwa oku tseya kutya oye na oku kala taya tala kehe ethimbo ngele oohi dhawo odhi li muundjolowele. Oshoka ngele opu na ohi yimwe ya sile momeya, otayi shi ningi oshidhigu opo oohi ndhono dhi li momeya dhi kale tadhi mono ombepo ya gwana nawa.

Moondundu opuna ngaa ethimbo limwe hamu lokwa. Ngele owa adha mwa lokwa opena omahala mpoka hapu vulu okutengela omeya, nuumeno uushona mbono hawu adhika mo ohawu vulu okukala wa galukila momwenyo nohawu monika wa ziza nawa.

Mefuta ihamu adhika ashike oohi, ohamu adhika woo oombwa dhomomeya. Oombwa dhomomeya odha simana oshoka omagadhi hadho ohaga longithwa oku panga omakutsi gaantu ngele taga ehama.

Uuna omvula yaloka nawa momatale muna omeya ohamu mene iinima oyindji ngaashi omwiidhi noshowoo omavo . Omavo iikulya mbyono hayi liwa unene tuu kuunona .

Ope na omahala ngoka geli momeya nenge ge li pooha dhomeya. Mpono aantu haya vulu okukuutumba uuna ya ya yaka talela po nande efuta nenge omulonga gontumba. Omuntu oha kuutumba mpoka e ta kala a tala no momakuthikuthi gomulonga.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi ohaya longitha omukalo ngono gominino dha kwatakanekwa moshikunino opo ya vule oku tekela iimeno yawo ,omukalo nguno omuwanawa shaashi ohagu kwata nawa ethimbo noku kwata nawa omeya,.

Aantu mbono ha ya munu oohi, oha ye dhi tulilemo iikulya, momeya moka, oshoka oohi ndhoka ngele odha kala itaa dhibpewa okulya ota dhi si ondjala, dho ita dhi kala dhina uundjolowele.

Omambakumbaku uunene tuu ngono goku teta omwiidhi gamwe oga longwa gena omasipili, uuna omuntu e li mo ohakala a ga menwa shini osha ningilwa nee kutya pamwe otaka teta nande opokuma puna iilyani ngaashi omambozi, opo kaaga mone ompito ge mu lye.

Onkoshi ohayi adhika mEtosha. Onkoshi oshinamwenyo shanika oshiponga noonkondo, nuuna dha gwaya mo mEtosha, aakwashigwana ohaya kunkililwa opo ye ende noya kale ye li uupathi, taya talatala, oshoka onkoshi ohadhi vulu okulya aantu.

Oondundu, ohadhi eta uuwanawa owundji moshilongo shetu, oshoka ngele aakwiilongo taye ya moshilongo shetu okutala oondundu, ohaya futu iimaliwa, niimaliwa mbino ohayi gwedha keliko lyoshilongo shetu

Aanafaalama mbono haa munu oondjuhwa oyena kutya ohaye dhi munine shike. Opena mboka haye dhi munine omayi gadho ye ke ga landithe, po opuna wo mbono haye dhi munine onyama.

Pomathimbo gomafudho aantu oyendji oye hole okuya komahala hono kuna oondaina ,opo ya ka kale taya londo ko yo yi inyanyudha pamwe nookuume kawo noshowo aakwanezimo yawo.

Aantu mboka ya tunga omahala gawo goohotela oya tunga po wo uundama womeya go ku mbwinda. Mono omuntu ta vulu okuya a ka mbwinde uuna uuvite uupyu.

Aanafaalama mbono haya munu oohi, uuna ya mono kutya odha koka ohaye dhi kwata mo momeya etaa hogolola mo ndhono oonene yo ya shune mo uuhi mbono uushona. Ohaye dhi kwatele nee momayemele noshowo wo miipakete opo ya vule oku ke dhi vutula, ye dhi kukutike nenge ya ka landithe.

Aantu mbono yeli moombete dhuuvu ohaya pewa iikwamboga unene tuu omboga yuushimba, opo yi ya kwathele eyaluko lyawo lyeendelele.

Mongashingeyi omambakumbaku ohaga longithwa ongele okuteta omwiidhi, gamwe ohaga longithwa okukuna, okupulula, okuteya, nayikwawo oyindji ya gwedhwa po.

Yamwe yo maantu mboka yena iikunino, aantu yamwe mboka ha ya longo iilonga yawo, oku za ongula onene, ta ya zimbuka komatango. Molwaashono omuntu nguno oha zimbuka avulwa, nayo oya longitha omukalo nguno gwo ku andjaganeka ominino miikunino, opo dhi tekele iimeno, no mukalo mguno oha gu ya kwathele opo yaa ha longithe ethimbo olindji moku tekela iimeno.

Monale aantu oya li ashike haya longitha iigwanga nenge omiti ndhono aakulu yonale ya tseya kutya ohadhi vulu okupanga omikithi dhontumba. Oshigwana shongashingeyi osha pumbwa okutsuwa omukumo opo shaa dhipage po omuthigululwakalo nguka.

Monamibia omuna oshimeno shono sha kala mombuga ya Namib Oshimeno shino oshina omidhi dhaya muule sho ohashi kala nomeenyo ethimbo ele.

Molwaashono aanafaalama mbono haya munu oonkwandambi odhindji, aantu oye ya po nomukalo ngono taya vulu oku longitha opo ya dhimbulule kutya ongombe ndjino oyaalye, ohaya tete nee oongombe komakutsi, kehe aantu nenge nditye egumbo olyina kutya oongombe dhawo ohaye dhi tete ngiini.

Iimeno oya simana noonkondo oshoka, iikulya oyindji hatu li oya za ashike kiimeno onkene, aantu oya pumbwa okutsuwa omukumo opo ya kuthe ombinga yi itulamo muunamapya nuniimuna.

Ondjamba oya shitwa yina oshipa oshikukutu, opuna omukithi gumwe ngono haku tiwa omukithi gwondjamba omuntu ta kala ashike ena oshipa oshikukutu ye ota nyu nayi noonkondo.

Uuna aantu ya hala okufula iilambo mongashingeyi, ihaya longo we nuudhigu ya longithe omatemo, oombike nenge iihupulo, ihe ohaya longitha kamalyenge ngono eli molupe lwembakumbaku.

Ehumo komeho sho lyeya aantu mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu una tashiya pokuhelela, oshoka monale aantu kokwali haya helele nomatemo. Mongashingeyi aantu oyanduluka po omashina ngoka gokuhelela na ohaga vulu okuhelela uule wesiku limwe eta li manako epya.

Opuna aantu yamwe ye hole okuthaaneka omathano. Aantu yamwe ngele taya ende moondhila oye hole okuthaneka evi opo ya tale kutya evi ohali monika naanaa ngiini ngele welitalela pombanda.

Opu na oositola dhimwe hadhi hanga omalovu nenge hadhi ningi omalovu. Omalovu ngaka ohaga ningwa miiyinima ya yoolokathana. Opu na omaviinu ngoka haga ningwa momandjembele omatiligane.

Omavi ogo haga longithwa kaantu una taya tungu omagumbo nenge oongerka. Omavi ngano aantu oha ye ga landa, ihe ihaye ga kutha ashike oshali. Nuna wa dhika to kutha evi sha li papitikilo oto futithwa kelelo lyondolopa ndjo.

Monale manga ehumo komeho inaali ya . Aantu yamwe oyali ashike haya longitha iikonde oku teta omwiidhi. Ashike mongaashingeyi sho otekinolohi yayi pombanda aantu ohaya longitha omambakumbaku oku teta omwiidhi.

Opena omahala gamwe mpono hapu tondoka omeya. Omeya ngele taga tondoka , oha shi vulika mu kale muna oohi . Onkene aakwashigwana oyendji , ohaya yi pomahala mpono hamu tondoka omeya opo ya ka kwate oohi , yi imonene osheelelwa.

Aantu mboka haya tete omiti ya ka dhike omagumbo gawo oya pumbwa oku longwa nkene shili sha simana oku kuna omiti nenge iimeno ngele wa tete po dhimwe, oshoka ngele owa kala inaaya kuna nena iinamwenyo ngaashi oongombe niikombo otayi kala kaayina iikulya.

Aanafaalama mboka yena uundama woohi ohaya tula ko oonete kombanda yomeya. Opo dhi vule oku keelela uudhila mbono hawu ya okulya mo oohi momeya mo kaamu gwile woo iiyagaya .

Iikwamboga yimwe ngaashi omatama, oyi hole oku kunwa pokums mpono pena nande oshi ti shuukilika, hono ta li vulu oku taandela, lyu uka mombanda, osho ngele olya taandele lyu uka pevi, ota li vulu oku kwatwa kuupuka nuupu.

Uuna shihenga sha Nangombe ega dhenga pevi nawa, omeya ohaga kala ga tengela momadhiya mono haga nuwa kiinamwenyo noshowo kaantu, omeya ngano ohaga vulu oku kala mo uule wethimbo ngele omvula oya loka nawa.

Moondundu ohamu adhika ngaa nuumeno uushona. Kiitopolwa ngaashi yokOpuwo hono ku na iinamwenyo oyindji, iinamwenyo omo hayi yi moondundu moka opo yi ka konaakonemo uukulya mbono tayi vulu okumona mo.

Aanafaalama ngele ya hala oku tsika omiti dhawo , ndhono dha pumbwa oku fulilwa iilambo iile , ihaya longo wee nuudhigu ya kuthe ando iihupulo nosho woo omindjombolo, ashike ohaya longitha uushina mbono ha wuyi omahooli no ohau shi longo meendelelo .

Uuna aantu taya kwata oohi dhawo, ohayedhi tula moonayilona noshowo muungoma mono tadhi kala sigo opethimbo mpono taye kedhi ninga nawa yavule oku kedhilanditha nenge yaka lye.

Aanafaalama yoku muna oohi, ohaya longitha onete ndjono haya tula kombanda yomeya, eta ya dhindi nokashipa, opo ya kuthemo iiyagaya nenge oongaga adhihe ndhoka dhili momeya.

Ombwa yomomeya oshinamwenyo sha simana noonkondo. Oshipa shombwa yomomeya oha shi longithwa okuninga omapaya gokuzala mombunda oshowo uupaya wokuzala koonyala.

Oondundu ohadhi eta uuwanawa owundji moshilongo shetu, oshoka aantu ngele taya zi kondje yiilongo yeye moshilongo shetu ohaya futu iimaliwa, nopomahala woo mpono yena okulala ohaya futu iimaliwa, nashino ohashi gandja uuwanawa owundji kepangelo lyoshilongo shetu, nosho woo kaanangeshefa mboka yena omahala gokulala.

Monale aantu okwali ashike haya kanda oongombe taya logitha oonyala dhawo noshowo omatenga mono hamu kandelwa, ashike mongaashingeyi aantu ohaya vulu oku longitha omashina goku kanda oongombe.

Momamanya gamwe goondundu , ohamu vulu okundulukwa iinima ya yoolokathana ngaashi, ompadhi yomuntu, iinamwenyo, mbyono aantu haya longitha oku opaleka pomahala ga yoolokathana.

Ookahenge ngele owa adha yi iyaka mo mEtosha ohayayi yaka pashiyone . Ohaya ka pashiyona nomahala ogendji nomoondundu woo omo haya vulu okuya noshowo momapya gaantu.

Aanafaalama ngele ya mono kutya kegulu otakuya iikogo nomvula oyili pokuya, ohaya tameke taya kongo omambakumbaku opo ya tameke okwoopaleka moofaalama dhawo nenge momapya gawo.

Iimeno oya simana noonkondo. Kaa kuna iimeno, naantu ita tu vulu okukala tuna omwenyo. Oshoka iimeno oyo hayi zi ombepo ndjono hatu fudhile mo, onga aantu noshowo iinamwenyo.

Aanafaalama mbono ha ya munu oohi oha ya tula oonete kombanda dhuundama wawo womeya , nelalakano opo uudhila nosho wo iilyani kehe kaa yi ye mo momeya yi lye mo oohi dhawo.

Aanafalama mbono haya kunu iimeno manga inaya kunamo iimeno yawo oya pumbwa okukala haya tulamo omiti ndhono hadhi dhipaga mo uupuka mevi opo kadhi kwate iimeno uuna ya mena.

Aantu mbono haya munu oohi ngele ya mono kutya odha adha nodha koka okuliwa ohaya kuthamo omeya tango opo ya vule oku kuthamo oohi nawa ,oshoka ngele oya kala inaya kuthamo omeya tango ohashi vulika kaya kuthemo oohi adhihe.

Monale, aantu unene tuu aawambo okwali ashike haya tungu omagumbo gawo taya longitha iiti, ashike mongaashingeyi aantu oya tunga omagumbo gawo noondhopi nosho wo iinima oyindji yopa shinanena.

MoNamibia omuna omiti dhomaludhi nomaludhi mono mwa kwatelwa omiti ngaashi omikwiyu, nomikwa. Omukwa omuti ngono guna ekota enene shinene.

Miikuku yoondjuhwa omwa pumbwa oku kala tamu opalekwa konima yomasiku gaali oshoka , ngele omwa kala mwa kaka oondjuhwa otadhi vulu okukwata kuulipi nosho wo koona.

Aanafalama mboka haya munu oohi oya pumbwa oku kala yeshishi kutya oohi inadhi pumbwa oku kala dhili me hala dha thinanamo oshoka odha pumbwa ombepo ya gwana nawa dhi kale tadhi fudha nawa dho dhi kale wo dhina uundjolowele wa gwana nawa.

Opuna aanafalama yamwe haya munu oombaka. Oombaka iinamwenyo mbyono yihole okukala momeya onkene aanafalama mbono hayeyi munu oyena okukala yenapo uundama mono tadhi vulu okuya dhika mbwinde.

Mombuga ihamu adhika lela omiti no ihamu kala iinamwenyo ngele owakana ndele toyi mombuga ohashi vulika wuse kenota nokondjala oshoka kuna mpo to adha iikulya mo kamunasha ombepo yagwana nawa oshoka kamuna omiti dhoka hadhi gandja ombepo.

Aapashiyoni ngele tayayi mombuga oha yayi yena iiyenditho yayo mbyono haya kala yeyi mangela ootenda dhawo po pombanda, opo uuna nande oya tokelwamo ketango moondundu mono otaya vulu ashike oku dhika ootenda dhowo etaya lala.

Aatalelipo ngele tayeya moshilongo shetu ta ya katalelepo omahala ngaashi ombuga hoka kuna omahala gokuhiila geli kokule, ohaya ende nuutenda wawo mboka haya dhike opo yavule okulala mo, yo yatsikile wo olweendo lwayo esiku lyalandula.

Omatama ngele ga mene oge hole oku taandela, onkene oshiwanawa ngele aanafalama mbono haya kunu omatama taya dhike iiti pooha dhomatama gawo, opo ga taandele ga landula iiti kaaga taandele pevi. Oshoka pevi otaga vulu okukwatwa kuupuka.

Momadhiya ogendji mono muna oohi oho adha puna uudhila tawu tuka tawu yakula oohi momeya onkene aanafaalama mbono haya munu oohi oya kotoka opo yakale haya tulako oonete kombanda dhi keelele uudhila noshowo iilyani yilwe.

Opu na aantu mboka ya shitwa aanongo. Omuntu ta vulu okunduluka po oshinima noonyala dhe yemwene. Aantu mbano ihaya nduluka po ike iinima ngaashi oosikopa, noombete nomashofa. Ihe ohaya vulu wo okunduluka po iinamwenyo ngaashi oongandu e taye yi landitha kantu mboka ya hala.

Oodoolopa odhindji moNamibia odhina omatungo ngoka gatungwa galondathana nosho wo ngoka inaaga londathana. Elalakano lyoku tunga omatungo galondathana okuhupitha ehala opo nomapipi tageya ngele ogahala okuya gatunge nande omagumbo gawo gaadhe puna ehala.

Iimeno oya simana noonkondo, oshoka monale sho aantu kaa kwa li Kuna iipangelo, ookuku oya kala owala ha ya longitha iihemba opo yi ipange.

Monale aantu okwali haya longitha oongombe noondongi oku pulula omapya gawo. Mongaashi ngeyi iilonga oya ningwa iipu oshoka aantu ohaya longitha oma mbakumbaku

Aanafalama uuna ya hala oku kuna iimeno yawo ihe evi nenge ehala mpono pwali pwa pululwa opwa lokelwa, ohaya vulu oku enditha mo embakumbaku limwe ndyono lyoku thikitha evi pamwe noku ninga evi lyi kale lyili nawa tali vulu oku kunwa natango.

Aantu mbono ye na uundama woohi ohaye dhi kwata mo noonete uuna dha koka nodha adha okuliwa. Ohaye ke dhi landitha ongele okoositola nenge okaantu ohandimwe opo yi monene mo iiyemo.

Opuna omahala gamwe mpoka aantu ya kuna po oongala . Oongala ndhino ohaye dhi landitha nee kaantu mbono taya ka zala omaguyo konima ya mana oosikola dhawo nenge . Nenge kwaambono yena iituthi yomaluhodhi. Taya ka tula koombila dhaakwanezimo yawo mbono ye ya thigapo.

Moondundu oha mu adhika adhike omiti tadhi yalulwa molwashoka omamanya ngano omadhigu nomidhi dhomiti iha dhi vulu okupitamo nawa nuupu.

Omukalo nguno hagu longithwa kaanafalama mongashingeyi gokutekela iimeno omukalo omwaanawa shili , molwashoka omukalo nguno itagu thigi po nenge itagu thigi ko oshimeno inaashi tekelwa.

Aawambo oyendji ngele ta shi ya pethimbo lyoku longa, oha ya gongele iihenguti yomuvo gwayi, eta ye yi firepo , osho woo omathinde eta ye ga hendemo mepya opo ombakumbaku li vule oku pulula nuupu, yo ya vule woo oku ka Kuna nuupu.

Omukulu gwonale okwa ti le: oha ka tala nokahozi kamwe. Yamwe yomaanafaalama mbono itaa ya vulu oku tunga uundama wawo woohi noosamende osho wo oondhopi ohaya vulu oku longitha oonayilona osho wo iiti okunduluka po uundama wawo.

Mombuga ya Namibia ohamu adhika omavi ngono gi igongela toti oga gongelwa po komuntu, omavi ngano ohaga ithanwa oondeina, aatalelipo oyendji ngele ta yeya moNamibia noshowo aaNamibia yamwe oye hole okuya kehala huka opo ye keli tale.

Aanafalama mbono haya kunu omapungu. Oyena oku kala ya koneka kutya omapungu iimeno mbyono yi hole omeya ogendji. Onkene oya pumbwa oku kala taye ga tekele nawa. Opo ashike kaya hepeke oonkondo dhawo nomaliko gawo.

Aanafalama mboka haya munu oohi oya pumbwa oku kala haya tula ko oonete kombanda yuundama wawo opo ya kelele uudhila niilikama mbyono hayi vulu okulyamo oohi momeya ka yidhi lyemo.

Aanasikola mbono haya ilongo oshilongwa shuunamapya nuuniimuna moosikola. Ohaya falwa komahala hono kuna nande uundama woohi opo ya katale nkene aanafalama haya sile oshimpwiyu oohi dhawo ndhoka.

Oshini ehala mpoka hapu tsilwa iilya kaawambo, ohapu kala puna iini mbyoka hayi tsilwa osho wo omihi ndhoka hadhi longithwa okutsa iilya. Oluhwati ndoka lwaningwa momwiidhi olwo halu longithwa okukombelela iilya koshini.

Aantu monale okwali ashike haya longitha iishongo nenge omapokopoko okukwata oohi. Ashike mongashingeyi ope na oonete dhoka dha ndulukwa po, aantu haya vulu oku dhi tula momeya ya kwate oohi.

Opuna omashina gamwe nkene ga ndulukwapo ogo ku na ashike iimeno. Omashina ngano oga longwa nale gena shoka hashi tekelitha iimeno.

Uuna aantu ya ya kuuyenda. Ohaya telekelwa ondjuhwa ndjono ihaayi topolwa miintimbu hayi telekwa ashike yili ngaashi yili. Ohaya telekelwa oshimbombo shomahangu nosho woo omboga.

Molwaashono opuna aantu yamwe mbono haya kala yahala okutaalelapo oondundu nomahala ngono ganika omamanya, yamwe yomaantu oyakuthapo onkatu ndjino opo yatunge omahala gokuhiila moombuga moka, opo uuna aantu yaya komahala hono yakataalelepo omo taya ka lala yo taya futu iimaliwa.

Aantu oyendji moshigwana oya pumbwa oku longwa nkene sha simana oku tsika iimeno. Oshoka aantu yamwe ohaya tete ashike omiti ihe ihaya kunu dhimwe omipe. Yo otaya indjipaleke embugaleko.

MoNamibia omuna ego lyomeya ndjono lyili koRuacana. Ego lyomeya ndino ohali tu etele aatalelipo moshilongo shetu mbono haya futu iimaliwa nohayi kwathele moshilongo.

Opuna asntu yamwe ya tunga oma hala gawo, mpono aantu ha ya vulu oku ya, yo ta ya futu iimaliwa. Pomahala ngano, oha pu kala puna uungwena wa ziza, nawa uumuti wa kululwa nawa, uungala ta wu monika nawa, mbono ta wu vulu oku tula omadhiladhilo gomintu pehala nota kala uuvite ombili.

Mombuga nenge komahala hono kuna oondundu moNamibia ihaku kala kuna omalukalwa gaantu, moolwaashoka komahala hoka ihaku lokwa ko kaku nasha lela iimeno mbyono hayi zi ombepo ndjono hatu fudhile mo.

MoNamibia omuna oondeyina, oondeyina ndhino omavi geli po ga gongelwapo kombepo nongele owega adha oto ti oga gongelwapo komuntu. Omavi ngano ohaga monika nawa nohaga hili aatalelipo okuza kiilongo yimwe.

Iimeno mbyono hayi adhika mombuga , ihayi Kala yina omafo gafa giimeno mbyono ka yili mombuga. Iimeno mbino ohayi Kala yina omakegwa gafa ogo omafo gago opo yikwate nawa omeya gawo.

Manga ehumokomeho inaa liya, aantu oya kala ashike haya mu omwiidhi taa longitha omamwitho, ashike mongaashingeyi aantu ohaa mu omwiidhi ta ya longitha uushina mbu wa ndulukwapo nelalakano olyo kumwa omwiidhi.

Uuyuni owa huma komeho aantu ihaya longitha we iihupulo, ngele ya hala okufula omalambo. Iilonga oya ningwa iipu kuushina mboka woshinanena. Uushina mbuka ohawu longo komahooli nenge kolusheno.

Uuhilili monale owa li ashike ha wu mene momapya nenge momaputa ashike mongaashingeyi, opu na omashina ngoka aantu ha ya vulu okukuna mo uuhilili e ta ye wu landitha, koositola ndhoka tadhi ka landitha kwaantu koohandimwe.

Uuna ku na omuloka nawa noku na efundja, aantu iyendji iha ya ka kwata oohi ongele opomatondokelo gomeya nenge omomadhiya mono mu na oohi, naashino ohashi ya kwathele opo ya mone osheelelwa.

Aanafalama mbono haya munu oongombe unene tuu aawambo. Una omuntu a mono kutya yimwe yomo oongombe dhe ohayi gwaya omankolo gaantu, ohayi ka napa yapandekwa. Opo kayika gwayele momankolo gaantu.

Omukalo ngono hagu longithwa kaanafalama paife okutekela iimeno nominino dha andjakanekwa miikunino, ohagu kwata nawa ethimbo shili. Shaashi omuntu nguno she okupatulula ashike ko ka pomba, omeya ta ga tika ga uka piimeno.

Aantu mbono yena uundama womeya, oyena oku koneka kutya oshili sha simana ngele taya longo po omwiidhi ngono guli pooha dhuundama womeya, oshoka omwiidhi nguno otamu vulu oku endela iinima oyindji, ngaashi omayoka gaye momeya ga ka lye po oohi.

Opena omashina ngono hagavulu okukunwa iimeno gomaludhi gayoolokathana. Omashina ngano ogo hagagandja oovitamine dhono iimeno yapumbwa opo yikoke, uuyelele noshwo ombepo ndjono yapumbiwa kiimeno.

Aantu yamwe mbono yena oofalama dhondjuhwa. Oondjuhwa dhawo iha ye dhipe iikulya tayuumbile pevi, ihe oyena iinima hoka hadhipelwa iikulya, yo tadhili okuziilila hoka.

Monamibia omuna oomina odhindji. Oomina ndhino dhimwe odhili koshitopolwa sha lange . Omina otaku hokololwa kutya ondundu ashike ya hokwa kaanongononi etaya tungumo nawa mono nee aantu haya kakuthamo okawe noshowo ongopolo.

Ethimbo lyomatango omanene aantu oyendji oye hole okuya komafudho hoka kuna omandeyina, opo ye kiinyanyudhe pamwe nookuume kawo oshowo aakwanezimo yawo. Yamwe ohaya ka londa nee komandeyina hono taya longitha oohauto.

Monamibia omuna iinamwenyo oyindji mbyono hayi adhika mokashana hono hakutiwa etosha. Iinamwenyo mbino ohayi hili aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana mbono ha yeya oku yitala oshoka iinamwenyo yimwe mbyono yili mo Namibia kiilongo yimwe kayiko.

MoNamibia omuna omahala gamwe mpono hapu adhika ashike oondundu. Momahala mono iha mu kala lela muna iimeno oyindji. Oha mu kala ashike uumeno uushona mbono hawu vulu oku hupa pokuma pwa kukuta.

Iimeno mbyono hayi kunwa aantu taya longitha omashina, oonakuyi kunamo ohayeya taya tala ngele oya koka, noya adha okuteywa. Uuna yateywa ohaye keyi landithapo, koositola ndhoka hadhi landitha iikulya.

Oonzi odha simana noonkondo. Opena aanafalama mbono haya munu oonzi. Omafufu goonzi ohaga longithwa okuninga iikutu noshowo omakumbatha.

Iikwamboga oya simana noonkondo onkene aakwashigwana oya pumbwa oku longwa nkene shili sha simana opo ya kale taya li iikwamboga oshoka oyina oovitamine ndhono hadhi kwathele olutu lukondjithe omikithi.

Ombuga ehala ndjono lina ashike oondundu lyo olyina uumeno uushona, uumeno mbono hawu kala mombuga uumeno mbono hawu vulu lela okuhupa pokuma mpoka iha pumono omvula nenge omeya ogendji.

Aanafaalama oyeyapo nomukalo gumwe omupu ngono haya longitha oku tekela iimeno yawo. Omukalo nguno ogwo minino dhomeya dha taakana miikunino dhatsuwa oombululu mpono hapu pitile omeya uuna omuntu apatululako kokapomba.

Aanafaalama yoohi ihaya tula mo ashike omeya nkene gayilemo oohi sho dhali oonshona, ashike ohaye ga lundulula gakale gayela.

Aantu mbono yena iikunino yiimeno oshowo iikwamboga ngele she ya pethimbo lyo ku teya, ohaye yi yogo nawa manga inaa yi ka pakelwa mono yi na okulandithilwa.

MoNamibia omuna oomina odhindji ngaashi omina yoB2 Gold, oNamDeb, oRoshpinah Zinc mono hamu zi okawe nongopolo.

Iimeno ngele tashiya pethimbo lyokwenye, pethimbo lyoomwedhi Aguste lwaampono ohayi kanitha omafo gayo, nelalakano opo yikwate nawa omeya gayo oshoka ohaku kala kuna omutenya.

Aanafaalama mbono yena uundama woohi ihaya kala ashike yena okandama kamwe nenge uyali ihe ohaya kala yena uundama owundji, shi ikwatelela kutya oyena omaludhi geli ga ngapi goohi ndhoka taya munu nenge shi ikwatelela kutya oohi dhimwe oonshona, dhimwe odho pokati omanga dhimwe oonene.

Oohi dhono aantu haya munu inadhi fa oohi dhono hadhi adhika mefuta, oshoka oohi dhono hadhi munwa kaantu kiitopolwa yokowambo oohi dhono hadhi ya nefundja, omanga mefuta ohamu adhika oohi ngaashi omasipangela nosho woo ookangulu.

Uuna omuntu ena okandama koohi nokwa hala okutala kutya paife odhithike peni, molwaashono uundama mbuno wumwe ohawu kala uule shinene nomuntu inahala okuya mo lela momeya otavulu okulongitha oshiti shono shatulwa onete oyo akwate nayo akuthemo ohi yotumba ye avule okutala kutya oyithike peni.

Aanafaalama mbono yena uundama woohi otaya vulu oku longitha omikalo dha yoolokathana dhoku tula omeya muundama moka oshoka ngele omuntu okwa tokola atulemo omeya talongitha omandini nenge eyemele ita mana oku ga tulamo.

Aantu oyendji oyapumbwa okutsuwa omukumo opo yakuthe ombinga muunafaalama osho wo muunamapya. Aantu mbono yena iikunino ngaashi yokulanditha oomboga dhuushimba ohaye dhi landitha komahangano omanene nosho wo koositola dhiikulya, ndhono hadhi landa mehwata yiimonene iiyemo.

Oonete ndhono hadhi longithwa oku kwata oohii, odha longwa dhina oombululu, nelalakano opo uuna yakwata uuhi mbono uushona wuvule oku pitamo wushune momeya , wuka koke nawa.

Aanafaalama yoondjuhwa, ohayedhi munu nomalalakano ga yoolokathana, ongele onyama yadho yaka landithe onyama, nenge pamwe odhi vale omayi yo yekega landithepo ya vule yi imonene iiyemo.

Aanafalama aanene, ihaya longitha oongombe nenge oondongi okupulula oofalama dhawo, ihe ohaya longitha omambakumbaku ngono goshinanena opo ya pulule oofalama dhawo.

Aanafaalama manga inaayakuna iimeno yawo nenge iikwamboga yawo, oshiwanawa ngele taya tulamo omiti dhoku dhipagamo uupuka mevi opo uupuka mbuno kaawuye wulye noku yonagulapo iikwamboga yawo.

Uuhilili ohawu longithwa onga oshiyelelwa. Aanafaalama mbono haya kunu uuhilili ohaye wu landitha koositola nokoohandimwe opo yiimonene iiyemo yavule okwiikwathela nosho wo aakwanezimo yawo.

Ndishi monale nkene twakala aantu okwali ashike haya helele taya longitha omatemo. Mongashiingeyi uuyuni owa huma komeho, opena omambakumbaku goku helela haga helele owala iilya nenge iimeno mbyoka ya pumbwa oku helelwa taga tete po iigwanga taga thigipo iimeno mbyono ya pumbiwa.

Aantu yamwe oya tunga omahala gawo giihanena oshilongo mono aantu haya vulu oku lala uuna ya ya yaka talela po komahala gontumba. Ohapu kala pwa tungwa uundama womeya wokumbwindwa, opo nande omuntu wuuvitte uupyu oatyi ashike aka yoge ye teya a lale pokambete uuve okamutenya nawa.

Aantu yamwe ngele taya kwata oohi, ihaya longitha oonete nenge iishongo, ashike ohaya longitha oonayilona, mono haya tula oohi yo taya kuthamo omeya.

Omambakumbaku oga longwa gena omagulu omanene nelalakano opo kaaga tyuulile unene nande otaga ende pokuma puna efululu olindji.

Uuna aantu taya ka talelapo ombuga. Ohaya yi mo yi ilongekidha nawa. Ohaya yi mo yena iikulya nosho woo omeya. Oshoka ohamu kala mwa putsala nayi mo ka muna omeya.

Opuna omahala ngono omawanawa haga kala geli pokuma pwaandjuka nawa ngaashi mombuga mpono aantu haya vulu yaye yakakuutumbe yekiiyuvithe nawa nookuume kawo nenge noofamili dhawo.

Aantu oyendji mbono yeli kiitopolwa yokuushimba hono kuna oondundu, mbono yeli taya nana nenge taya longo nuudhigu ohaya yi moondundu moka opo ya ka konge iikuni ya vule okuteleka.

Aanafaalama mbono haya munu oondjuhwa, uunna uuyuhwena wa tendulwa ohaye wu fala mehala mono hawu ka kokela, mono hawu kala tawu pewa iikulya. Mehala mono ohamu kala muna uuyelele wa gwana nawa opo wukale wu uvite uupyu nawa.

Omashina mono hamu kunwa iimeno, omu na nale ombepo ya gwana, ndjono ya pumbiwa kiimeno. Ogo ohaga tekele iimeno mbika, go ogo wo haga gandja uuyelele mbono wa pumbiwa kiimeno opo yi tule ko iikulya yawo.

Molwaashono iimene yimwe nenge iikwamboga yimwe inayi pumbwa lela omutenya ogundjigundji, aantu ohaya longitha omashina goshinanena, mono haya vulu okukuna iimeno yawo.

Oonyanga odhimwe dhomiilikolomwa mbyono hayi kunwa kaanafaalama, ohadhi longithwa kaantu uuna taya teleke, oku towaleka omuhoka.

Namibia oshilongo sha kukuta noonkondo no ihashi mono lela omvula ya gwana nawa. Onkene aanafalama oya pumbwa okukunkililwa opo ya longithe omukalo ngono dhominino dha andjakanekwa miikunino, opo ya vule okukwata nawa omeya.

Opuna aantu mbono yena uunamwenyo ngaashi ooshi kombanda yuundama nenge yooshima shoka ohaatula mo iimeno

Opena omapya gamwe ngono gena oluma luli kombanda . Oluma nduno ohalu shi ningi oshidhigu uuna aantu yakuna omahangu ihaga pitimo nawa. Onkene opuna omambakumbaku ngono haga vulu oku tatula oluma nokuninga evi epu.

Moshilongo shetu omuna iikunino oyindji yomatama. Onkene omatama ngano aantu ohaye fa landitha kiilongo yilwe hono ihaku kunwa lela omatama nokwiimonena iiyemo.

Monale ookuku okwali ashike haya ningi oohango dhiitsali, ashike mongaashingeyi uuyuni sho wa humu komeho, aantu oha ya vulu oku ka hiila omahala, mpono taya dhanene oohango dhawo. Omahala ngano ohaga kala taga monika nawa shili, puna uumwiidhi wa ziza nawa, nosho wo omililo tadhi tayima nawa.

Aanafaalama mbono haya munu oohi, uundama wumwe ohayi kala wa tungwa noodhopi kohi manga inaamu ya omeya ohaku tulwa onayilona . Onayilona ndjino ohayi tulwa mo nelalakano uuna omuntu a hala oku kutha mo omeya ngano, ota vulu ashike oku tumba mo onayilona ndji, i ta longo nuudhigu.

Aantu mbono haya munu oohi oyapumbwa oku kaleka uundama wawo wayela opo oohi dhawo kaadhise koombahiteli, ngele oohi odhasile momeya otashi vuluka kayedhi mone dho uuna dhasilemo otadhi ningitha omeya gakale ga kaka nookwaqo dhikwatwe koombahiteli.

Oshili sha simana opo omuntu a lye iikulya mbyono yina uundjolowele oshoka ngele omuntu tali iikulya yina uundjolowele olutu lwe naakwaita ye yolutu otaa kala yena oonkondo taa vulu oku kondjitha omikithi.

Omukulu gwnle okwa tile omitumba ethete okene aantu yamwe nande aakokele ihaya kala owala ya lala momagumbo gawo. Ihe ohaya vulu oku tota oongefa dhawo dhoku kuna iimeno ya vule oku yi landitha ya mone iiyemo.

Oonduli iinamwenyo iile yina othingo onde opo yilye omafo ngono geli kondungu yomiti iinamwenyo mbino iinambili noonkondo.

Onale twa li iilulu nani iitoye opo ta yi ya. Monale aantu okwali lela haya longo nuudhigu, opo ya tekele iikunino yawo, ihe mongaashingeyi opuna omukalo ngono omupu gokwaandjakaneka ominino miikunino tadhi tsuwa uumbululu hono uuna omuntu wa patulula, omeya ohaga tile piimeno gu ukilila lela pekota lyoshimeno.

Koondundu ohaku vulu woo okuza omamanya gamwe ngono haga tatu lwa, e taga falwa gokoopaleke pomahala ngaashi oombelewa dhontumba unene tuu shepangelo nosho tuu.

Uuyuni sho wa humu komeho aanafaalama oya kongo po omashina ngono taya vulu okulongitha uuna ya hala okufula nande iilambo. Omashina ngano ohaga longo nduno komahooli nosho tuu.

Moondundu ihamu adhika omahala gokukaleelela ngaashi omagumbo , ihe ohamu adhika owala omahala ngono omuntu ta vulu okuya aka lalepo esiku ndyoka nenge ethimbo mpono akatalelapo ehala ndyoka.

Muuyuni opu na aantu yi ilongela omayithano ga yoolokathana. Mu na oondohotola, aalongi nosho tuu. Omu na wo mboka yi ilongela uunamapya nuuniimuna mbono haya sile iinamwenyo oshimpwiyu onga iinamwenyo yomokuti ngaashi oonkoshi, oondjamba nosho tuu.

Pethimbo mpono omvula ya loka nomwiidhi gwa mena nawa, iinamwenyo ohayi kala ya nyanyukwa noonkondo. Opu na uudhila mbono haku tiwa ookamutokakanyandi. Uudhila mbuno ohawu litha iimuna ngaashi oongombe nosho wo iikombo.

Oondjuhwa odha simana unene momagumbo gAawambo , oshoka odho hadhi dhipagelwa aayenda uuna yeya megumbo. Dho ohadhi dhipagwa woo dhiningwe osheelelwa uuna omukaga gwalula.

Aantu mboka yena iikunino yuuhilili. Oha ye wu landitha koositola dhiikulya. Opo yi imonena iiyemo yi ikwathe yo ya kwathele woo omazimo gawo.

Oondjuhwa inadhi pumbwa ashike oku kala tadhi pewa iikulya nomeya, ihe odha pumbwa wo oku kala tadhi gwedhelwa po oovitamine noshowo omiti, opo dhi vule oku dhi keelela komikithi.

Kiilongo yimwe hono kuna evi ndjono itaali vulu okukunwa iimeno aantu oyeya po nomikalo omipe dho omiwanawa ndhono taya vulu okulongitha opo ya kune iimeno yawo.

Oongolo iinamwenyo nayo hayi adhika mEtosha. Iinamwenyo mbino oya simana noonkondo, oshoka una aataleli taye ya moshilongo shetu oha yeya oku tala iinamwenyo mbika. Oshoka kayiko kiilongo yimwe.

Aanafalama mbono ye na iikunino yomatama ohaye ga landitha koositola oonene. Oositola ndhono oonene ohadhi pakele omatama ngaka tadhi longitha omashina nongele ga pakelwa nawa ohaga landithwa kaantu koohandimwe.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi ohaya longitha omukalo ngono gwominino dhaandjakanekwa miikunino oku tekela iimeno yawo. Omukalo nguno omuwanawa shaashino ohagu kwata nawa omeya.

Aanafalama mbono yena uundama woohi oya pumbwa oku kala haya tulamo omiiti dhono hadhi dhipaga oombahiteli momeya mo. Omiti dhino naya kale nee ya kwashilipaleka kutya kadhina nenge itadhi eta oshiponga koohi.

Monale aantu oya li ashike haya kuutumba kiipundi mbyono ya hongwa komilunga nenge ya hongwa momakota gomigongo. Mongashingeyi okwa longwa iipundi yoshinanena nosho wo oosikopa mono aantu haya pungula iinima yawo.

Oongandu iinamwenyo hayi adhika momeya. Iinamwenyo mbino moNamibia ohayi adhika unene kiitopolwa yokoKavango, oyanika oshiponga molwashono ohayi li nokumonitha aantu oshiponga.

Iimeno mbyono hayi adhika unene moondundu ongaashi omandombo. Endombo oshimeno sha simana noonkondo oshoka ohashi longithwa kaanafaalama mbono haya munu oondjuhwa, uuna ya mono kutya odhafa tadhi ehama ohaye dhi pe omeya gomandombo.

Oministeli yelongo mo Namibia oya ndulukapo oshilongwa shuunamapya nuuniimuna shono hashi longwa aanasikola manga yeli petameko lyeilongo lyawo. Shino ohashi etele aantu oyendji opo ya kale yena ohokwe monakwiwa yaka kuthe ombinga muunafalama.

Pomahala ngono aantu yatungapo gokuhiila uuna aantu yaya nande oyaka talelapo pehala lyontumba. Ohapu kala pwakunwa uumuti uuwanawa opo wuvule okugandja ombepo kaantu mbaka noshowo omizile.

Monale ngele aantu yahala okumwa omwiidhi nenge yahala okuteta iihwa moofaalama dhawo okwali owala haalongitha omakaatana nenge taalongitha omatemo noshowo omamwitho, ashike mongashingeyi aanafaalama ohaavulu okulongitha omambakumbaku ngono gayooloka thana shiikwatelela kutya okwahala okulonga shike.

Yamwe yomanafalama oye ya po nomikalo nkene yena okundulukapo uundama mbono taya vulu okumuna mo oohi dhawo. Oohi ohadhi ya etele omauwanawa ogendji ngashi iiyemo uuna yedhilandi noshowo iikulya.

Aantu mboka yi ilongela uunamapya nuuniimuna ohaya kala wo ye li moshikunino shiinamwenyo shomoNamibia shono haku tiwa Etosha taya tonatele iinamwenyo mbyono tayi ehama ngaashi oondjamba yo ye dhi pe omiti.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaya landa uundama wawo woshinanena mono taya vulu okutula omeya ya kune mo oohi dhawo. Uundama mbuno ohawu kala wu na oombululu mpoka tapu vulu okupitila omeya uuna ga kaka nomwapumbwa okutulwa gamwe omape.

Moopate dhoNamibia omuna omandhidhiliko ngaashi uuna puna ondalaye ohapu kala puna edhidhiliko tali ulikile aahingi kutya opuna ondalaye, nomomithitu wo omuna omahala gamwe gatulwa omandhidhiliko taga ulike kutya mpano opuna ondjila.

Omalelo goondoolopa gamwe ngaashi elelo lyondoolopa yaNgwediva omu na ehala ndyoka haku tiwa oBay Watch, mpoka pu na edhiya nuupundi wokukuutumba. Puupundi mpano ohapu vulu okuya aanasikola ya ka ilongele po nenge uuna aantu ya hala oku ka inyanyudha ohaya vulu okuya pehala mpaka ya ka yothe oonyama dhawo yo ya kale yu uvite nawa ya tala omakuthikuthi gedhiya.

Aantu sho twa shitwa, opu na aantu mbono haya ilongo nuupu, uuna ya tala iinima nomeho. Opu na wo mbono haya ilongo nawa uuna taya pulakene. Moshilongwa shono shUunamapya nUuniimuna mosikola, aanasikola ohaya tegelelwa opo ya ye ya ka kwate nando oohi, opo ye dhi tande ya vule okutala kutya oshike lela shi li meni lyohi ndjoka.

Monale aantu okwali ashike haya helele taya longitha omatemo, ashike mongaashingeyi aantu ohaya vulu okulongitha omashina ngono gelipo galongwa gokuhelela ihe itagatetepo nande iimeno.

Aantu mbono ye na uundama wawo womeya, oha ya tulako oonete kombanda opo iiyagaya nomafo agehe ngono taga tuka komiti kaagagwile momeya.

Monale aantu unene tuu yokiikandjo hogololo ngaashi Oshana okwali haya kwata oohi pomatondokole gomeya mpono tapu tondoka omeya gefundja, tayalongitha iishongo nenge omandini gatetwa, ashike mongashingeyi aantu ohayavulu okulongitha oonete dhoku kwata oohi.

Manga ehumokomeho inaa li ya, ookuku oya kala haa longitha oongombe okupulula omapya gawo. Oongombe ndhono oondumentu ohadhi thonwa e tadhi dheulwa opo dhi vule oku kala tadhi pulula.

Uuna omuntu ena oshikuku shoondjuhwa, oondjuhwa dhino ohedhi piithako opo avule opalekemo moshikuku mukale mwayela, dho oondjuhwa dhiye woo pondje dhikuuvepo ombepo yimwe.

Uuministeli wuunamapya nuuniimuna owa eta po oshikonga shoku tula uupapa komakutsi giimuna ngaashi oongombe, opo uuna nande ongombe ndjono ya kana etayi toolwa onomola ndjono yili kokapapa oyo ashike hayi tulwa mokompiuta opo ya vule okumona kutya oya lye.

Eshito lyakalunga ewaanawa shili. Opena oohi dhomaludhi ogendji oohi dhoka hadhi liwa noohi dhono hadhi kalamo ashike dhokuwapaleka peshala lyontumba omuntu oha vulu okukala tedhi tekula dhili megumbo lye ongaa iitekulwa namwenyo ye ihe kadhishi dhokuliwa.

Mo Namibia opuna ehala mpono efuta lya tsakanena nombuga, kehala hono okuuwanawa shili. Aantu oyendji unene tuu pomafudho, oye hole oku yako opo yaka kale taya londo ko mandeyina ho.

Iimeno yimwe mbyono hayi mene kohi yevi ngaashi iikapa, ohayi thilwa, opo yi vule okutulako nawa. Aanafaalama ohaa longitha ominino dhono yedhi enditha kohi, dhina uumbulu uushona, opo dhi vule okutekela iimeno mbyoka uuna ya patulula kokapomba.

Moshilongo Namibia omuna iitopolwa yimwe nkene ashike yi li po okuna ashike oondundu, ngaashi koKunene noko Hardap komahala hoka okuna ashike oondundu.

Omukulu gwonale okwatile " lumoho ilonga manga kulyo shino otashi hala okutya uunona wookudhona nawu ilonge iilonga mbyono yina okuningwa koomeme manga aavali yawo yeliko opo uuna yahulitha nande otaya vulu okulonga iilonga kuyoyene.

Namibia oshilongo sha yambekwa noonkondo, shi na iinamwenyo yomaludhi nomaludhi ngaashi oongolo, oonkoshi, nosho tuu. Oongolo, iipa yawo ohayi longithwa okuninga oongaku, iikutu, nosho tuu.

MoNamibia okuna ehala ndyono gali ithanwa auSingle hono haku longwa omandjembele . Uuna aantu yamona kutya omandjembele ogaadha okulikolwa , aantu ohaya yi yaka likole omandjembele opo yeye yakalandithe yiimonenemo iiyemo.

Monale aanamapya oyali unene haya longitha oonani nosho wo oogwamululu okupulula omapya gawo ihe mongashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo.

Otwa li twa hokololelwa kutya monale okwa li kwa kala omusamane e na aakulukadhi yeli yaali, gumwe okwa mono okanona, nagumwe ina mona okanona, ngu inaa mona okanona okwa li a tsila mukwawo ondumbo nokwa kambadhala e mu kongele oshinima shontumba, opo alye a se. Okwe ke mu talela oshinima heshi mono komulonga, ihe mukwawo sho eshi li ina sa okwa kala ashike ta ondoka, nopo nee pwaza iilya mpono noya lukwa iilyamwenyo.

Mefuta ihamwaadhika owala oohi dhokulya ngaashi omaaspaangela nookangulu , ashike ohamu adhikwa woo uuhi mbono uuwanawa washitwapo ihaawuliwa .

Namibia oshilongo sha yambekwa noonkondo, oshoka oshi na oondundu ndhono hadhi hili aatalelipo ta ya zi kiilongo niilongo opo ye ye ya tale oondundu ndhika. Sho ta ye ya moshilongo oha ya futu iimaliwa , niimaliwa mbino ohayi gwedha keliko lyoshilongo.

Muuyuni wonale ookuku okwali haya nu omwiidhi taya longitha omamwitho, ngele yamana okunwa, omwiidhi okwali haye gu manga noombale, ashike mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu ohaya kutha ashike uushina wokulonga omwiidhi eta ya tete po omwiidhi. Okashina hono ohaka mangako kokene, yo taye gu tsikilike opo yegu landithepo kaanafaalama mboka yena oongombe.

Aantu sho twa shitwa, otwa shitwa tu na ominwe dhokoonyala kaadhi thike pamwe, osho wo mokukala kwetu aantu ka tu thike pamwe. Aanafaalama mbono itaya vulu okulanda ominino ndhono hadhi kala dha andjakanekwa miikunino, ohaya longitha uupokopoko mbono wa longwa po woku tekela iimeno.

Momimvo dha ka pita omvula okwali hayi loko nawa. Ashike moomvula dhongaashingeyi otayi kanda omapunya. Onkene aanafaalama ohaya kutha ominino etaye dhi tsu uumbululu uushona yedhi andjaganeka miikunino yawo opo ya vule okutekela iimeno yawo noya hupithe wo omeya ngono kaage po nawa.

Miikuku yoo ndjuhwa ohamu kala muna oma pokopoko go meya, osho wo oma pokopoko mono hamu kala ashike iikudja, oshoka oondjuhwa odha pumbwa iikudja ya gwana nawa nosho wo omeya.

Opuna omaludhi gaali gomatama puna omatama ngono guushimba. Omatama guushimba omanene molutu. Opuna wo gamwe ngono haku tiwa omatama ga kashiwambo uutama mbono hawu kala uushona molutu nohawu adhika uunene momagumbo getu gopamuthigululwakalo.

Aanafaalama oyeya po nomukalo gumwe ngoka haa vulu okulongitha, opo ya tekele iimeno yawo. Omukalo ngoka gwominino dhaandjakanekwa miikunino, dha tsuwa uumbululu uushona , mpono hapu pitile omeya uuna taa tekele iimeno.

Oonime nayo iinamwenyo yomokuti. Monamibia iinamwenyo mbino oyili ya tulwa megameno metosha mono hayi kala oshoka oya nika oshiponga na itayi vulu okukala yili mokati kaantu.

Onkoshi, edhina limwe ohaku tiwa onime. Ohayi ithanwa taku tiwa oyo omu kwaniilwa gomu thitu nenge yomo kuti, oshoka yo ohayili ashike onyama yiinamwenyo iikwawo.

Uuna omuntu ahala oku ka tota ongeshefa ye yoku kuna oohi, oha vulu oku dhi enditha mo nailona nenge meyemele. Uuhi mboka uushona, opo eke dhi tule mokandombe ke moka ta kala tedhi teku lile.

Muuyuni wonale aantu okwali uunene haya longitha oontungwa dhono dhatungwa noombale, ngele taya tutu omahangu mepya pethimbo lyokuteya. Ashike mongashingeyi sho uuyuni tawu humu komeho noontumgwa ihadhi tungwa we uunene. Aantu ohaya longitha oombaali omo haya dhikile iilya opo ye yi fale kolupale.

Uuna omuntu a dhimbulula kutya mokandama ke koohi omu na iiyagaya oyindji, oha kutha othayila ontokele ndjono teyi tula kombanda, opo muye iiyagaya mbyono yi li momeya, ye a vule okuyi kutha mo.

Monale aantu okwa li haya kwata oohi unene momulonga, moondama, noshowo miishana uuna ku na efundja. Ashike mongaashingeyi sho uuyuni wa humu komeho, aantu ohaya nduluka po uundama wayo mono haya kunu oohi dhawo.

Omambakumbaku ogeli pamaludhi ogendji opuna omambakumbaku goku pulula, gokuteya gokutatula oluma noshowo gokulelakanitha evi lyithike pamwe.